Issi deretetta bollani dozati keehin maata mera oyqqidi mokki uttidageti deosona. Ha dozatuppe pudde baggaara dere keehin xoqqi uttidagene ya baggine ha baggi shahettidi keehin puulaa oyqqi uttidage beetees. Ha sohoy ayba geeteti?

issi kushe hiilan oosetidabatuppe sinta bagaara qassi qarxxan dadeti uttida keettay de'ees. ha mereti utdaagappe issoy ottuwa gidishin bolaara de'iyagee aybba geetettii?

Iss goyettidi giigi uttida sohuwaan doozati keehippe lo''idi maata mera oyqqidi mokki uttidaage ayfiyaa immidaaga hokkidi madhdhidi de'oosona naa''u asati de'iyaageeti. ha mokkid dooza sunttay aybba getetti?

Issi maata meray shurabe bollara adil''e ciishshay biidooga shurabbiya maayida issi aaway eqqidi oduwaa odide dees. appe guyye baggar bicca qalamiyaan tiyyetida keettaa goday de'ees. appe sintta baggara komppiterenne guyye maxaafati de'oosona.

issi keettaa giddoon kushe hiillan woykko kushiyaan asay giigissidi ootiyoobati de"oosona. ha kushe hiillan oosettidaagekka karetta meraa oyqqi uttiis. ha kushe hiillaan oosettidagee aybaa geetettidi erettii?

Issi bootta sharay sa'aan hiixettidi uttidaga bollan kaatta ayfetti asay dumma dumma giigissi uttidogetti de'ossona, ha kaattaa sunttay ayibba kaatta gettetti eretti?

Issi canccare ecere masatiyaara haga shuchcha bolla uttada aybbakko xeelaydda diyaaba malatawus. ippe ya baggara xumi uttida sa'aynne doozay mokkiyaagee beettees.

Issi ogiyaa doonaan yelaga naati issippe uttidi tukkiyaa uyiidi de'oosona etappe pude baggaara qasi akaafaaranne dullaaranne oyqqida issi aawa malatiyaa asi de; eesi ha nati uttido sohayy awa geetetii?

issi supermarkketee ogiyaa doonaan diyaaga bollaan daro giigidinne supermarkketiyaan dana kooshiyaagetti de"oosona. ha supermarkketiyaan halylanddetinne laslaasatti de"oosona.

Issi aspalttiyaa ogiya bollani daro makinattinne motoretti yaanne haanne simerettidi de'ossona. A ushshunikka keettatinne qassi ubakka doozatti dooddi uttidossona. Ha a yushshuwani dooddida deree awa deriyaa geetteti?

Heezzu attumasaranne issi maccaa na'eera eqqidoosona. hageeti asati hagazza haggazziyaageeta gidishin etuppe guyye baggara goyyeti uttida biittaynne daro mokkide de'iya doozati beettoosona. hageeti asati aybba xeellide de'iyoona?

Issi ciqan cadeti utida keettaappe sintta bagaara cora asay eqqidaagenne uttidaage de'oosona. etappe sinta bagaara issi aaway abakko odiyaba milatees.

dere asaynne so asay issippe de'oosona. hagaa sohuwan qassi issi na"iya qeeri na"aa tookada utada aybakkone ushanawu cimayda de'awusu, etappe guyeera dozati de'oosona.ha aaway kushiyan oyqqidooge aybee?

issi katamaa yuushshuwaan dere doodi uttagappe giddo baggara daro zamman keettatinne ogeti de'iyaaggeti beettoosona. etappe giddo baggarakka daro doozati de'iyaageeti beettoosona. ha sohoy aawa geetetti?

issi adil"e ciishshaa malatiyaa shuraabiyaanne giddora zo'o shuraabiyaa maayida na'ay bootta banddiraa oyqqidi uttiis. qa guyye baggaara lo"iyaa doozzati de"oosona. hagee i eqqido soohoy awa geetteti xeegettii?

Issi na'iyaa de'iyara paranichicheriyappe guyye baggaara uttada komppiiteriya bochchayddanne keetta keehi lo"i uttida ciishatanne keettaa daruwaa giigissi uttidaaga giddon uttada beettawusu.

cora dorssatinne deeshshati issippe de"oosona. ettappe ya baggaara asati de"iyaageti beettosona. ya baggaara de'iyaa keettaa mattaan doozzati keehippe mokki uttageti de"oosona.

issi qorqqoruwan diretti uttida keettaappe ya bagaara dici utida maata mera mitati de'oosona, appe ha bagaara koblistooniyan giigi uttida ogee de'ees. ya bagaara de'iya keettaykka keexetidi utiis.

issi aaway eqqidaagee goshshappe beettiyaa puutetta qeeri qeeri puuttetti mokki uttidaageti de'iyaageta xeelliidi de"ees. appekka hini baggaara qassi maata meraa maayi uttida dozati de"oosona. ha i oykkido puutiyaa sunttay aybee?

Issi eretidi kaaletiyaage de'iyaage conggurssa bagga xoqqu oottidi cenggurssa gujjiyaaga oyqqidaagee asayoo yootide de'ees. appe guyye baggara qassi cora asatinne qassi appe duge baggara qassi a pootuwaa denttide de'iyaa pootuwaa denttiyaage beettees.

issi heera giddon banatetta qonccisssiya xuufe bollara uttido meretettaynne heeray keehippe doozati mokkidi puulati uttidaageeti de'iyoosay beettees. ha dere de'iyoo sohoy awa getetti?

issi keettaa giddon buqurati giigi uttidaageti kushe hiillan oosetidaageti de"oosona. etti de'iyoo keettaykka qarxxan daddetti uttidagee beettees. appe hadirssanne ushshacha baggaara de'iyaageti ayba gettetiyoonaa?

Issi giyaa giddooni zal"ettiyabayi maketti maketti uttidaagee de'ees. Ha zal"ettiyabaappe dumma dummabay qassi maxinee, shuqoynne hegaanne hegaa malatiyabati issi giyaa giddon de'oosona.

Issi keettan cora seeraa naagissiyageeti banttaagaa seeraa naagissiyo maayuwa maayidi uttidi ezggiiddi diyaba malatoosona. Hageeti asati aybaa ezggiiddi de"iyonaashsha. Eti aybaa siyiiddi diyaba malatiyonaa.

Keehippe puulattidinne lo''i uttida keettaanne eta keexettaabaa qonccissiya misilee hagan de'ees. Appe kare baggaara makiinay eqqidaagee dr'ees, appe ya baggaaranne ha baggaara doozati a kam''i wottidosona.

Issi keettaa giddon asay alleequwawunne bana ba bollaa puulaa gujjanaayyo go'ettiyoo qooriyanne kushiyan wottidi go'ettiyobati kaqetti uttidaageeti de'oosona. Hageeti beettiyo sohoy awa geetettii? Hagan kaqetti uttida worqqati aappunee?

Cora asati giyaan woykko zal''isside de'oosona. Hegeetuppekka qassi mitta ayfetinne asay soon go''ettiyoobati doonotinne atakiltteti dumma dummabati de'oosona, Hagan aappun asay eqqi uttidee?

Cora asay issippe shiiqidi maadettdiinne goshshaappe beettidabatun issippe shiiqidi maaddetidi oottiidedi de'ossona. Hegakka qassi keehin siiquwanne etaagaa issippetettaa qonccissees.

Medoossati issippe kareen eqqidi de'oosona. Etappe qassi eti eqqido sohuwan guyyeera keettatinne duge baggaara qassi keehippe lo''i uttida dozzati maata merati mokkidi uttidaageeti de'oosona.

keehippe lo'i uttida puulatiyanne upuupaa hegaane hegaa malatiyabata keetta puulayanawu daruwaa giigisidoogeeti de'oosona. a yuushuwan deiyageeyi de'oosona.

faaranichere keehi lo"iddinne puulatidi oosettid uttiddi issi keettan eqqidaage de'ees; a yuushuwaan diyaa keettaykka bootta qalamiyaan tiyettida giigi puulatiddi keettaa lo"uwaa nanggi uttidi de'ees

Issi gooyyetidi uttifa woykko goshsha biittan aguppe woykko asay haytta tukkiya essanayyo go"etiyoo xalee mokkide de'iyaage beettees. Appe qassi pude baggaara xalotekka mokkide des.

Erettidi kaalettiya aawatu giddoppe issoy suufiya maayyidi bootta shamiziya giddoora mayyidooga bollan karbaata qachchidi, baaga cenggurssa gujjiyaaga oyqqidi haasayde de'ees. Appe guyye baggara qassi A ezggide de'iya cora asati de'oosona.

kushiyannine qoriyaani puulattanayo wottiyo qorriya worqaynne kushiyagekka suuqiya kareni bayzettanayo kaqettidi beettosona.

issi aaway eqqidaagee karetta suriyaa maayidi boottaara de'iyaagaa wolaitta wogaa qonccissiyaa maayuwaa maayidi eqqiis appe guyye baggaara kaameenne daro asati shiiqqi uttidaageeti de'oosona. ha bitanee eqqido sohoy awa geetettii?

issi keettaa giddon ayyo puulaa immidabati ne ciishshati sinttaara uttidaageeti de'oosona. goday bootta qalamiyan tiyettidaagee de'ees. ha dumma dumma buqurati giigidaageeti puulayanoonne keettaa lo'ittanawu daruwaa maaddoosona.

issi a gaaza keettay bana erisiya bafolaani malaataa wuttidi uttiis. aphphe sinttafakkaara shujjan deerattida kaafolan issi na'ia badan de'ausu isso waggaaraa qassi qorqqoruwaanne dumma dumma batun keexxettida keettaddi de'oosona.

oyddu yelaga naati bantta ooso maayuwa maayidi akaafaa oyqqidi shuchaa ootoosona. etappe guye bagaara aapun asati beetiyoonaa?

issi pooqe keettai eqqidaagaappe bolla baggaara i a oonatettaa oddiya xoofee bollaara de7ees. appe garssa baggaara qassi toophphiyaa banddiirai maata meran adiil7a cishshanne zo7uwan uttidaagee de7ees. appe guddo baggaaranne pude baggaara ayyoppoo waimmiyoobetti de'oosona.

issi gooyettidi uttida biittaa bollan baahilaawe xalee woykko ha lokku haggiyaagee mokki uttidaagee beettees ha halakkuwaappe sintta baggaara saloy maata mera maayidi keehippe giigidinne lo''idi puula ayyo immida shaara maayi uttiis

Dere asayinne so asay issippe shiiqidi Wolaytta wogaa maayuwa maayyidi ubbakka qassi iita ufayittiddi duriiddi kaa'iiddi issippe de'oosona; hegeekka wolaytta wogaa qonccissoosona.

issi turuzimiyaas giigi uttida biittaa bollan asai ayyaanne haannesi merettidi be'iidiiyaageeti de'oosona appe pude baggaara doozati keehiippe maata meraa oiqqidi mokkidinne giigi uttidosona hagee sohoy awaa soho geefettii

erettidi kaalettiya cora asati issippe ottidosona. etappe sintta baggaara eta oonatettaa odiya eta sunttai qoncci uttido xuufeenne etappe sintta baggaara bootta waraqataara biireeti xaafiyo gaaranne ubbakka hailanddiyaara hattai beettees.

issi ammano keettaa giddon cora asati uttidaageeti de'oosona. ha asatikka qa siyya baggi xeelliddinne issibaa ezggiidi deyaaba malatoosona. hageeti asati aybaa ezggiidi deyaaba malatiyona?

issi luxetta keettan luxiiddi de7iya naati de7oosona ha luxiiddi de7iya naatu sin tankka dautarenne biiree de7ees ha luxiiddi de7iya naati aibakko odanaayyo kushiyaa denttiididdiyaabaa malatoosona?

issi katamaa giddon cora pooqetinne keettati de'oosona. he pooqetunne keettatu yuushuwan qassi wogga dere eqqidaageenne a yuushuwan doozati keehippe kammidi etapulaa immi uttidaageeti beettoosona. hagee dere awan de'i?

doozati keehippe mokkidinne puolattidi uttidaageetuppe giddo baggaara issi aayyiya eqqada keehippe xeellada miiccaiddanne malaalettada de7ausu hana aayye aibaa xeellada malaaletteeshsha

issi na'ay puraabiyaa keessidi ispportti oottidi de'iyaagaa ubba naati malaalettidinne keehippe a xeelliidi de'oosona. ha na'ay oottiyo ispportti ayba ispportte geetetii uttidi a xeelliyaa asaykka aybaa xeelliidi de'iyaabaa malati?

issi irzzo mala malaata oyqqi uuttidaagaappe giddo baggaara bootta haraphphiyaa paallaydda diyaara beettawusu. hagee malaatay aybaa malaata qonccissiidi de'ii? aybaa ootiidi diyaabaa malatii?

issi shuchchan keexxetti uttida keettaappe kare baggaara qassi dirssa yuuyi aadhdhidi shuchchan keexxettidaagee de7ees ha shuchchan direttida dirssaappe giddo baggaara doozai mokki uttidaagee de7ees ha mokkida doozaa sunxtay ay kiitettii?

issi deretettanne taariikiya oottida keettainne kehiippe pulotti utida doozati de'oosona. he doozatu piyiya baggaaanne ha baggaara keehin daiya ogetii de'oosona. ha doozati de'iyo sohoy awa geete?

Na'yaa eqqidara wolaytta sharbbiya mayadda bandirakka oyqadda keehippe puullattidda boottan i mattappe guyeer qassi keehippe lo"iyaanne maatta meraan kamettida keehi xeelanaw puulattiddabatti de'yoosani eqqasu, akka qassi keehi ufayttaydda diyaaba malattawussu.

Ogiya doonaa bollaani tukke keettayinne keettati de'oosona. Qassi appe sintta baggaara motoregnati tukkiya uyiya naati de'oosona. Away qassi kobilistooniya bolli eqqidaagee de'es.

so meheti issippe shiiqidi uttidaageetuppe sintta baggaara bootta qoliyaa maayada karetta shaashiyaa qaccida issi aayyiyanne zo'o shamiziyaa maayida yalaga na'ay aybakkoota miziidi de'oosona etappe sintta baggaara diretida dirssaynne oottay ubbakka doozati de'oosona

issi kaamee de'iyaagee biittaa goyiiddi de'ees ha goshshaa oosuwaa oottiididdiya kaamiyaappe guyye baggaara doozatinne issi qorqqoruwan keexetti uttida keettai de'ees ha kaamee goyiiddi de'iyo biittaikka keehippe minniyaanne anccotiya biittaa malaees

Uuttay keehi lo"i uttidi biron mokkide de'ees; appe guyye baggara qassi zaafetinne a yuushshuwan a doodi uttidabati keehi lo"iyanne pulati uttidabati de'ees; ikka qassi gidduwan issi uuttay barkka eqqiis.

daro yelagoti ussupun dendiidi de'oosona. etappe guye bagaara ay ootiidi diyoonaa?

issi tirannspporttiyaa kaamee eqqidaagaa bollan naati geliiddi de'iyaagee beettees appe ha baggaara cora asai eqqidosona. duge baggaara doozati mokkidaageeti beettoosona hageeti asati au baanau shiiqidona aappun asai haggan shiiqite?

Hagee nuuni be'iidi de'iyoogee wolaytta keettaa woykko wolaytta wogaa keettaa gidisihin a yuushshuwaanikka uuttayinne qassi daro yuushshuwanikka toketti uttidabati beettoosona. hagee qassi wolaytta keettaa ha'i wolayttan wogaa buquraa geetettidi xeesettoosona.

Tukke keettaynne katta keettayi issippe de'iyaagan asay uttidi tukkiya uyiddinne katta miidi de'ees. Appe kare baggaara qassi oydetinne daro bati de'oosona. Pude baggaara de'iyaagee pooqekka beettees.

issi keettaa giddon so miishshati issippe uttidaageeti de7oosona. ha so miishshatippekka qassi boottan giigi uttida asai woxiyattiganawu go7ettiyoogenne guyyeera qassi paaramusee de7iyaageeti beettoosona.

issi sharey sa'an ixxettidaagaappe bolla baggaara xoranne dumma dumma mera oyqqida cammati de'oosona etappe sintta baggaara dummatiya camaawoottidi eta xeelliidi de'iya asi deyaabaa malatiis. ha caammaa sunttai ay banggeetii?

tukke keettai sinttaara keehin puulattiddinne maabiraate eexxidi keehin lo77idi uttidaagaa bollan karen cora motoreti de7oosona. appe sintta baggaara asai qassi yaanne haanne himettiiddi de7ees.

keettainne hekeexuttida keettaa giddon kare baggaara naati coray uttidaageeti de'oosona appe guyye baggaara qassi daro doozati uuttaa malatiyabati zaapiya malateebatinne darobati yuurshuwan togetti uttidaageeti beettoosona.

cora yalaganaati ispporttiyaa oottiidi de7oosona. eta giddoppekka bootta maayidaageeti maata meraa maayidaageeti de7oosona. eti oottiddi ispportti aaybba ispportte?

issi na'iya eqqidaara baagaa huuphiyaa qottaa bessayeddo de'awusu hanna naa'iya datettido huuphee karetta gidishin i peyya baggaara qassi ciishshai de'iyaagee beettees hanna naa'iya guyye simma uttada ay baa xeellaybay?

Issi puulattidi uuttida zannaqqa sohoy de'ees. Ha zannaqqa sohuwan ciishshan giigida maata meraaninne giigida kehippe puulaa immidabati beettoosona. Etappe hadirssanne ushachcha baggaara boottaa qalamiyan tiyettida oydeti beettoosona. Hagee sohoy awa soho geetettii?

issi ushshay hailanddiyaara giigidi uttidaagee bana tettaa odiya xoufee bollaara xaafettidaagaa be'ettees hagaa urshshaa sunttai aibaa geetetti i aibippe oosettii?

Cora tiranspporttiya kaameti issippe eqqidaageetuppe guyye baggaara zammanan oosettida keettati beettoosona. hammakiinatuppe sintta baggaara qassi asai uttidi go7ettiyo oideti de7oosona.

cora yalaka naati ispporttiyaa oottidi de'iyaageeti beettoosona etappe guyye baggaarakka qassi cora eta ottidi xeelliya asati de'oosona ha ispporttiyaa oottiya naati awa naata geetettidi erettiyoona?

Issi suuqiyaa giddon sheqexaa sheqeteta malatiyaageeti sonaa puulayanawu maadiyaageeti distteti ubbakka so miishati de'oosona.

issi baaso haggaazaani cora asati shiiqiyo uttida hageeti de'oosona. eetikka qassi wolaytta maayyo maayidi issi na'ay qulpiya pude xokku oottin aagaa xeellii keehippe maraalettiidi de'oosona. hageeti asati ay xeellioma etappe guyye baggaara de'iya keettaa ayba malatii?

issi na7iya bootta habashaa maayuwaa maayada huuphiyaa giigissada xugunttaanne darobaa baagaa loitta uttada keehippe lo77idinne puulatti uttida keettan bollaara giigi uttida keettan eqqaasu. ippe guyye baggaara daro kaqettida upuuppatinne maata meran oosettida maata malatiyaa gididi zannaqissiyaabati beettoosona.

issi samppaa bollan sainiyaa woottidoogaa bollan yeechcha hixxidi a bolan kattaa wottidi miiddi de'oosona . ha miiddi de'iyo kattaa qassi barbbari aratushidi miiddi de'osona. ha miiddi diyo kattaa sunttay aybee?

hageeti keehi puulatidinne giigi uttida wolaytta wogaa haydaa qonccissiyaa maayuwa maayidi issippe shiiqidi iisi aybakko maraqqisanaayo ubakka ufaytiidinne kushiyaa baqiidi beetoosona.

keettaa gidoni dumma dumma aleeqotine oydeti beettosona.

oorataby suuqiyaa bolan kaqetidi ubakka qassi bootta meran oosetti simmidi toophiya banditaninne maata malanne adil'e ciishsha malatidi giigi utiis.

dumma dumma asay koyiyoobatinne asay soossi go'ettiyoobati hagan beettidosona kalttay qonccooroy misimaaretinne maqarqqariyaa soossi asayssan qassi giigissanaayyo xaqqamettiyoobati sa'an uttidosona

Issi shaarai hiixettidaagaa bollan daro buqurati de'oosona. Birataappe oosettiyaageeti issippe giigidi uttidosona. Ha giigidaageetu sunttay aybaa geetettidi erettii?

Hagan haytta hayddanne wogaa qonccissiyaabati wolayttaa maayuwa maayyidinne daroppe puulatidi de'iyaageetanne etika qassi awude poletanakkonne qeniyaara gatiddi odiyaabati de'oosona. Hegankka qassi wolaytta maayuwa maayidi keehin puulati uttida na'ay de'ees.

goshshaa oosuwaa oottido getee bollan keehin maata mera maayidi mokki uttida bati de'oo sona pude baggaara maatainne ya baggaara qassi issi aawai yiddidiyaageebeette hadduge baggaara keehin lo'idi maata mera maayidi diiccikkabaa sunttay aybaa geetettii?

cora aawati eqqidaageeti eqqidi wolaytta wogaa maayuwa maayidi eqqidaageeti beetoosona. etappe guye bagaara eta be'iidi diya asati de'oosona.

cora asati issippe shiiqi uttidosona yaatidi mittaappe beettida aifeta banttappe sintta baggaara woottidi zal"iyo giigissi uttidabaa malatoosona etappe guyye baggaara ogetinne hemettiya asatii de"oosona.

issi zal77e keettan daana koshshiabati daro bati issi keettaa giddon de7oosona. hegeetuppekka qassi distteti mitijati daro so asai go7ettiyo buqurati de7oosona. he keettai godai tiyettido qalamee aiba malatii?

Hagee saamiigoo yaagiyogee ubbakka qassi wolayttatto yetaa keehimalaalan ubbakka qassi malaalan ubbakka qassi keehin lo'iya wolaytta haydaanne ubba wolaytabaa qonccissiyagaa yexxiyaagaa yetanchchaa be'iidi de'eetees

issi bootta shuraafiyaa maayidi bootta koppiyya wotti utida na'aa matan walaytta maayuwaa maayada ubbaga qassi manaaciya oyqqada eqqida na'iya de'awusu. hageeti naati yettaabaa oodii diidiyaabaa malatoosona. keehiippe ufayttiiddinne zanna qiiddi de'oosona.

issi luuxetta keettaa giddon luuxiiddi de'iya cora naati de'oosona etikka qassi hokkidi xaafiddinne tamaariiddi luuxiiddi de'oosona eti luuxiiddi de'iyoogaayyo yuuyi ahdhiidi asttamaari etaaa xeelliiddi de'ees

issi tukke keettai karen asai uttidi go77ettiyo oiddeta wotti uttidaagee beettees. ha tukke keettankka qassi salo malatiya oidetinne afeya baggaara soogaliyoode heregan oossattida karee de7ees.

cora asay hagan shiiqqidaagee uuttaa tokkiiddinne darobaa oottiidi de'oosona. oosuwaa oottiiddi de'iya asaappe guyye baggaara macca asaikka de'iyaagee beettees hageeti tokkiidi de'iyoogee ay beeshsha?

bollai zo'anan ekkidi canccaretido issi medoosiyaa de'iyaara mittaa bollaara baydda de'ausu akka qassi baydda aybokko malaalettada xeellayde doos ha medoosee sunttay aybaa geetettii

issi keehin lo'i? uttida addoozati de'iyo sohuwan yalaga naati eqqitaageeti kushe hiillan oosettida wolaytta wogaa maayyuwoaa maayidi uttidosona. ha naatuppe giddo baggaara qassi karetta gurddiyaaranne wolaytta maayyuwaa maayida issi nayeera na'a eqqidaagee de'ees.

Issi samppaa bollan saynee uttidaagaa bollan keehin giigidinne puulatti uttida kattaykka uttiis. A yuushuwan mankketinne a mooqqidi miyoogeeti deoosona. Hegaa bollaara qassi oyttay uttidaagee beettees. Hagaa kattaa sunttay ayba geetettii?

issi bootta shuraabiyaa maayada bollaara kootiyaa maaya uttida na'iya banddira oyqqada pude xeellada malaalettada diyaabaa malatoos ippe guyye baggaarakka cora naati de'iyaageeti beettoosona. ha eti de'iyo shuchchay awa geetettidi erettii?

oyddu ammanuwaa aawati issippe sinttan eqqidaageeti beettoosona ha eqqida aawatuppekka issoy qassi ba cenggurssaa gujjiya massaariyaa oyqqidi yootiiddi de'ees ha eqqida aawatuppe guyye baggaara uttida cora asay beettees

sinttaara kaalettiya gadaawiya oydiyan uttada cenggorssaa gucciya pomppati daro malkkiyan marattidaageeti ippe sintta baggaara doosona ippe guyye baggaara boottan qalameantti ettida keettaynne qassi itiyoophiyaa banddara beettaas

issi ammana keettai banatettaa erissiyaagaa bollaara kaqqi wottiis. appe guyye baggaara asati uttidaageeti de7oosona. guyye baggaaraka qassi keettai keaxettidaageetinne doozatidiyaageeti beettoosona. hagee awa heeran de7ii?

issi na77iyaa huuphiyaa datetta uttidaara baagaa huuphiyaa dattaa bessaedda da7osu hanna na7iyaakka qassi iyyo datettido huuphe iyyo keehiippe puulaa immi uttida baa marattees hanna na7iyaa datettido dattaa sunttai aibaa geefettii?

dere asaynne so asay issippe uttidinne eqqiidi deyoosona ha uttida aayotuppe issinniya qeeri na'aa xanttaa xanttaidda de'aasu etappe guyye baggaara ciqan catettida keettaynne guyye baggaara doozati de'iyaageeti beettoosona

issi na'ay bootta shuraabiya maayidi banddira wolayttaa yaagiyaagaa oyqqidi uttiis appe guyyeyaa baggaara daro yalagatinne doozati keehippe pula awu immidaageeti beettoosona hagee na'ay eqqi uttido sohoy awi

issi goyettidi uttida biittaa bollan mittaa aifeti de'iyaageeti beettoosona a mitta aifetuppekka issoi a taakiltteti mokki uttidaageeti de'oosona. ha ataakilttiyaa sunttai aibaa geetettidi erettii?

naa'u asati issippe de'iyaa geti zannaqqa sohuwan de'oosona. etappe ushachchanne addiirssa ubbaga guyyeeranne sinttaara keehin puulaa immi oottida doozati de'oosona etappe guyye baggaara haattai shuchchaara bollaara duge simmidi yaagee beettees ha eti de'iyo sohoy awe?

kushe hiillaa oosota eriyaageeti bantta kushiyan giigissidinne asay alleeqaa malaa wottido kushee hiillatti de'oosona jabanay saatee darobati hegan kushe hiillatti de'oosona

issi zannaqaa sohuwaa bollan ubbakka qassi keehin puula tida doozati de7iyaageetu bollan aibakko amppuule malatiyaabaa eexxiyaabaa' yaaranne haara poo aimmiyaabaa keehin lo7iyaabaa giigissi wottidosona appee kaare baggaara moto reeqqa genee duge baggaaraasa eqqidaagee beette ha lo7iya sohoi awo geetettii

Issi keettaa pulayano go'ettiyoobatinne keettaassi kariyaa bollan kaqqidi go'ettiyoobati hagaa keettan de'oosona. ha sa'an hiixettidaageetinne bollaara kaqqetti uttida maggaarajati keettaa pulaa immanaayyo maaddoosona.

tukke keetaani cora asay uttidi tukkiya uyiiddinne katamidi de'ees. hagankka qassi eta sinttan baggaa sinttan kattayido baggaa sinttan isi tokkee de'ees. hageeti asati uttido soohoykka keehiipe poolattidi uttiis?

Keehippe giigidinne puulatti uttida wolaytta banddiraa woykko wolaytta wogaa maayuwa maaya uttida na"iya de"awus. He ippe guyyeera qassi o keehin malaalettidi be"iiddi diya cora asati de"oosona.

kusha hiillatooninne wogan giigidabati cora dumma dumma woti deioossona hagan cora kushiya hiillan giigidawati sa'an uttidaagee de'i oosona hagaayya baggaara de'iya hiillan oosettidaagee awaa geetettii?

Doozati keehiippe lo"idinne polazidi maata mera maayidi podekkee hind diiccidootiis a diccida doozaappe garssa baggaara qassi biron potekii de'iya badala malatiyaagee beettees ha wogga poosee diccidaagee ayba puute?

Dere asaynne so asay issippe uttidaageeta be'idi dettees. Hegetikka qassi wolaytta woga maayyuwa maattidi uttidoosona. Hegetikka oydda gidinne iita ufayttidinne miiccidi kaa'idi de'iyaaba malatoosona

issi ammano keetaa kareeni cora asati uttidaageeti de'oosona. etappe bolla baggaara awaa teqqano giigissi uttidobati de'oosona. hageeti asatikka hokkidi ai oottiidi diyona?

issi bootta shuraabiyaa maayida na'ay banddira oyqqidi eqqies appe guyye baggaarakka daro bootta shuraafiyaa maayida asati de'oosona. eta peyya baggaara doozati keehippe lo"idi maata meraa oiqqidi mokki uttidosona ha eti de'iyo sohoy awee?

cora macca asayinne attumaasai shiiqidaageeti doozati mokki uttidaageeta tookki tooki oiqqidi ya ekkitiboosona hageeti asatuppe ushaccannaa dirida baggaara ubbagaa keehin puulassi uttida doozati de'oosona.

boota maayuwaa maayidi uttida yelaagati issippe eqqidi keehippe ufaittiiddinne malaalettidi de'iyaawa malatosona etikka qassi banddira oyqqi uttidaba malatoosna etappe guyye baggaara doozatinne keehiippe lo''i uttidi diccidabatinne heeraa poolaa immidabatiddi oossona

Isilaama ammanuwaa kaaliylageeti ogiyan woykko ammaniyo sohuwan issippe hokkidinne gulbbatidi woossiiddi de'oosona. Hagan dumma dumma asati issippe shiiqi uuttidaageeti beettoosona.

cora asati de7iyaageeti wolaitta wogaa maayyuwaa maayidi ubbakka qassi kambbaa baqqiddinne punniidi yettaa yexxiddi de7oosoNa. ha yettaa yexxidi de7iya asaappe sintta baggaara duriidi de7iya naati beettoosona.

Meretettanne heeraa qonccissiyaageeti hagankka para toggi uttida Kawo Tooni, boora heemiya asati ubbaka qassi keetta keexxiyaageeti daro mashshaynneheganne hega malatiyaabati a heeran a heeran heerappe heeran dummatiyaabati de'oosona.

issi erettidi kaalettiya aaway ba cen kurisaa gujyiya massaariyaa oiqqi oottiis appe guyye baggaara asatinne qushachchanne addirssa baggaara zo'o oidettii de'oosona. hagee aaway aybaa haasayiiddi de'ii?

issi ogiyaa doonan doozati a yuushuwaa kammi uttidaageetuppe pude baggaara qassi pooqqe keettai keexxettidaagee beettees. he poonqqe keettaappe dugga baggaaranne pude baggaara doozati de'iyaageeti beettoosona.

cora caammati dumma dumma mera oyqqidaageedi de'oosona akka qassi issi na'iya maayada gixxada eqqada caammaa shammanawu xeellayda diyaabaa malataasu awugaa shammanabaa malatiis

dere asaynne suwaasay issippe oottidaageeti de'oosona i yuushuwan issi eti ubbay ufayttidi kaa'iddinne miicciiddi de'oosona etappe isinniyaa sinttan uttidaara beettoosu etappe guyye baggaara qassi doozati keehiippe puulaa maayidaageeti eta dooddi uttidosona

issippe ispporttiyaa naati oottiidi de'oosona. etikka qassi aybankkon zo'uwo gollan eqqidi ispporttiyaa oottiidi de'oosona. ha eti ootiidi de'iyo ispporttiyaa sunttay aybaan keehee?

issi ammana keettan cora asati de7iyaageeti sa7an gulbbati uttidaageeti beettoosona etappekka guyye baggaara yaannee hanneesimereetiya asati de7oosona ha ammanuwaa goinniyaageeti aiba ammanuwaa kaalleaageete

issi goshshaassi giigida sohuwaa bollan cora asati eqqidaageeti de7oosona. eta yuushuwankka qassi doozati keehii pe lo77idinne pulattidi maata meraa maayidi uttidaageeti de7oosona. ha eti eqqidi deelliyo sohoi awa geetettii?

dozzati keehippe maata meraa naagidi dicci uttidaaga. issi bootta keettaynne issippe shiiqqi uttiis.

Issi gibe giddon doozati keehippe lo'idinne maata meraa maayidi uttidosona. Yushuwaa shuchchan direttida dirssati de'osona. Daro doozati qassi lo'idi keehippe pulaa immidi uttidosona ayyo.

heezzu asati de'iyaageeti oosuwaa oottiidi de'oosona. oeti oottiyo onsiyoi biittaa oosuwaa goshsha oottiidi de'oosona. etappe guyye baggaaran qassi doozati mokkidaageetinne daro mittaa aypeti de'oosona.

asoy kushiyaa hiilan medhdhidi giigissido coora basheti hagaan sa'an hiixettidi uttidaageeti beettoosona. etikka qassi zo'o meraa oiqqi uttidaageeta gidishin ha sohuwan beettiya bashsheti aappune?

issi yelaga na'ay eqqidaagaappe guyye baggaara qassi issi timirtte keetta malatiyaagee qorqqoron keexetti uttida keettai de'ees. appe qassi ya baggaara doozati keehippe xoqqidinne gumokkidi uttidaageeti beettoossana.

oyddu attuma naatuuranne issi geela'o giddon eqqi daariira keehiippe puulattida wolayta maayyo aaa issibaa malaalettidi xeelliyaabaa malatoosona. etappe guyye baggaara keettatinne doozati keehiippe lo'i daageeti de'oosona.

cora somme doossati kareeni issippe uttidaageeti de'oosona. hageetuppekka qassi dorssatinne deeshshati de'oosona. etappe sintta baggaara issi kaamee eqqidaageenne doozati yuushwaan diyaageeti beettoosona. ha dorssatunne deeshshatu qooday aappunee?

issi toophphiyaa banddiraa meraan yuuyidi uttidi irzzodan hanidaagaappe giddo baggaara toophphiyaa banddirayiya baggaaranne ha baggaara de'iyaagee beettees. a banddiraappe giddo baggaara qassi wolaitxa keettai kiatetti uttiis hagee malaatay aybaa qonccisii?

hagan cora kattaa miidi de'iya asati de'oosona eti maay utido maayyo qassi bootta dokttereti maayiyo maayiyo maayidosona etappe sinttaara uttidaagee ufei aiwaa geetetti etikka qassi aiba miidi de'iyona

issi paraniihchere keettan paraniichchere oosetti oottidaagee de'ees. ha baggaara zo'o sharaa mayzzi oottidoogeenne qassi sintta baggaara oidetinne xarapphiezati daro puura immi uttidaageetid deoosona.

issi na'ay ogiyaani barkka eqqiis. i maayido maayoykka zo'o. appe guye bagaara daro banddirati de'oosona.

cora aayoti sa'an uttidaageeti goshshaappe beettida bata ubbaka samppan qolidi sa'an uttidi giigissiiddinne punniidi pula awu immiidi de'oosona etappe duge baggaara attumaasaykka dees ha eti qoriiddi de'iyoogee aybeeshsha

ogiyaappe sintta baggaara wolaytta sooddo yinbbursshee banaatettaa erissiya malaata bollan kaqqi uttidaagee de'ees appe yabaggaara doozay de'iyaagee beettees appe qassi ushachchanne haddiirssa baggaara asay yaannahaanne hemettiiddi de'ees

issi zannaqiyoosan asay zannaqanawu biidi demmiyo kattati hagan de'oosona ikka qassi darooonne cora gidida kattaay muruuteti de7oosona hagaa kattaa sunttay aiba geetettana danddayii i uttido sohoy yagee aiba geetettii

zo'o sharaa sa'an hiixxidoogaa bollan zal'iyaassi shiiqidaagee qolettidaagee aybaa geetetti a makkiyoogee qassi masttaaxabee a bollaan oottiis akka qassi oyqqada issiy a aayye makkaydda doos.

issi na'iya de'iyaara atiildhe malatiya shuraawiya maayi doogaappe bolla baggaara huuphee keehi pelo yuuttidaagee xeesi akka kassi doozatun teehin malaalettadanne doozatayiyaa bakkinanne habaggii kushaabaaga malaattada xeellettada?

xissoi bana erissiya malaataa wotti uttiis h wodhdhida malaataappekka giddo baggaara qasi yafagginne ha baggii simmi uttida karetta kushe malatia boti de'oosona a malaatai aybaa qoncciss

boynaynne doonoy sa'an qoletti uttiis. ha boynaynne donoy kattaa aifatuppe issuwaa gidi shin asai sooni doissidi maanau go"ettiyoonne ubbakka qassi baizzidinne yaa baizzidi harabaa haa shammidi maadettiyoobaati de'oosona.

aayeti zal'iya giyan uttidi darobaa zal'iyaageeti de'oosona. hegeetuppekka qassi ha nuuyo qoncciyan beettiyaageeti aayeti ubbakka qassi ya baggaara oyissaa oyiqqi uttida keehin gita oyissaa oyiqqi uttidi ikiliiddi de'oosona.

issi giyaa agarssan dumma dumma qottaa oyqqida caammati beettoosona. hagaa caamma pude baggaarakkaqettida caammatinne duge baggan sa' an qolettida caammati sharaa bollan qoletti uttigussona.

issi keettaa giddon keehin puulattidi kushe hiilan giigi oottiidu hagii de'eessappe doqo baggaara udulaynne qeeri qeeribati beettoosona. hagaa kushe hiilaay aybaa geetettii?

paran uttidi biya asatinne duriidi de'iya asati beettoosona. hageeti asatuppe ya baggaara qassi doozati maata meran mokkidaageeti beettoosona. hageeti asati aybaa qonccissiyona?

issi keetta yuushoi aagee godai sharan yuuyidi uttidaagaa bollan daro yelaga naati zanna qaa sohuwan zannaqiiddi de7oosona hagaa zannaqanau naati kaa7iiddi de7iyoogaa sunttai ai baaggee fettidi erettii

Hagge keehippe mallaliyaa ha wodiyaanne ha wodiyaaba malattidi keexetida keettaynne a keexettaabbay beettes. Hegabollanikka qassi kareera keehin awu puulla awu immi uttida mittatinne awu ubakka maatta mera mayaadi a yuushshuwan doodi uttidabatti de'osonna.

Transporttiyanne asay awappe harassa baanaw ogiyappe ogiyaa baanaw go"ettiyonne ubba qa elle gakkanayo haga wodiyaa yiidabata getetti xeessetiyaaga bollan motoriya bollan uttidi asa naagide diyaaba masatees.

issi keettaa giddon pulattidinne keehippe lo77i uttida kushe hiillatinne eta oosuwa wotaabati beettoosona ha kushe hiillan giigida buqquratuppe ha sinttaara beettiyaageetu sunttai aiba geetettii?

hagaani uttidaageeti yettaa yexxiddi asai kambbadan baqqidi go"ettiyo miishshati de'oosona. ha asay yettaa yexxanaayyo go"ettiyo miishshaa sunttay aybaa geetettidi erettii?

issi na'eeranne na'aara shu hchaawolan oottidosona etappe guyye baggaarakqassi kehin puratidinne lo'i oottida doozati de'oosona eti maayido maayo'kka bootta iypuraabe maayottidos etappe guyyeera issi na'iya eqqada xeeliyaara beettoosu

haggaa zaa immiyaa kaameti sinttaaranne guiyaa baggaara zo'o haggaa zaa immiya makiina yiiddi de'ees ha'etiyyo ushachchanne haddiessa baggaara doozati mookkidaageetinne dereti diyaawa malatoosona. hagee heerai awa heera geetetti eretti?

cora asati uttidaageeti haasayiddi de7oosona etappe sintta baggaarakka bootta shiittenne haattayi hailanddiyaara uttiis eta yuufuwankka qassi keettaa pulaa immiyaabaati kaqetti uttidaageeti de7oosona

Wodalla ganjjiya puula wolaytta maayuwa maayadda giya giddon ya ha adhdhadda oychchaydde de'awussu.

issi keettaa karen doozzati keehippe lo77idinne puulattidi uttidosona. appe guyye baggaara keehippe lo77iya keettai de7ees. appe sintta baggaara ogiyaa doonan tokettida doozzai beettees. hagaa sohuwan de7iya doozzaa sunttai aiba geetettii?

issi keettaa giddon asai huuphiyan wottanau go'ettiyo kushe hiillati giigettidinne keehippe lo'idi merettidaageeti de'oosona. hagaa sohuwan heezzu qoppheti de'oosona ha qohphetugo'ay aybee?

Issi na'iyaa keehin puulatta uttada ba huuphphiyaa dadettanne bawu giigida huuphphiyaa bessayda de'awus. akka maaya uttido maayoy adil"e ciishsha mera malatiyaagee lo"iyaanne keehin puulatti uttida maayuwaa maaya uttasu. ippe guye baggaara bantta biittaa haydaa bessiyaa naa"u misileti beettoosona.

issi seera nanggisiyaagee banatettaa qonccissiyaa maayuwaa maayidi baappe sintta baggaara bootta woraqata wottidi bana qonccissiya sunttaykka sinttaara de7ees. yaatidi uttiis appe sintta baggaara wanccaynne darobati beettoosona.

keehippe giigi uttida maxcaafati de'oosona. wolayttattuwa luxxiyo maxaafaa giigissida asatubaa qonccissiya xufee bolaara de'ees.

dere asainna so asai issi cian calettidi guyye baggaara qorqqoro keettiya keedhittidaagappe sintta baggaara daaro asayi eqqiis. ha eqqida asaappe sintta baggaara qassi issi buunddan kexettida keetteenne godan yuusshe yuishshettido keettay beettees. hageeti asati ai oottiyona?

issi luxetta keettai wodiyaanne zamaanan keexettidaagaa bollaaranne garssa baggaara cora naati uttidaageeti de'oosona. etappekkassi giddo baggaara woikko sa'an doozati mokki uuttidaageeti de'oosona. ha luxetta keettaa sunttai awa geetetti?

meretettainne heerai keehippe maata meraa oiqqidi giigidinne puulattidi uttidaagaappe ha baggaara issi makiinaa bolla baggaaranne garssa baggaara cora asati a uttidi xeelli diidiyaageeti beettoosona hageeti asati de7iyo sohoi awi?

Darotoo macca asay bana puulayi bessanayoo go"ettiyoobati hagan qassikka ayfiyaa bollaa giigissiyobati keehi lo"i uttidi appekka guye baggaara issi maata meraa maayidabatun uttidagee suyqiyaa giddon beettoosona.

asa zannaqanawunne aallaxxanawu ubbakka ba huuphiyaa shemppissanawu be7iyo zarphphee de7iyo sohoi hagan de7ees. ha zarphphiyaappee haddirssanne ushachcha baggaara doozati keehippe lo77idinne puulattidi uttidi ayyookka lo77uwaa gujji uttidosona. hagee beettiyo sohoi awe?

issi suiqqiyaa giddon wode ehiidobatinne oorattabati kaqetti uttidosona ha kaqettida maayotuppe karettatinne dumma dumma qassi wode ehiido paashine gidiya maayoti kaqetti uttidaageeti beettoosona ha maayoi kaqetti uttido sohoi a wa geetetti ha sohuwan aappun maayoi kaqettidde?

issi polotikka aawai bootta shamiziyaa giddoora maayidoogaa bollan karabaataa qachchidi wolaitta wogaa kootiyaa maayidaagee baagaa cenggurssaa gujjiya massaariyaa oiqqidi yootiipfi de7ees hagee aawai eqqidoogaappe guyye baggaara keetta pulaa immi uuttida bati beettoosona

doozati keehippe mokkidinne puuloti uttidaageeti beettoosona. ha doozati sa'an uttidoogaappe bolla baggaara eta qassi aawai caddenaadan giigi uttidabaati de'oosona haccora mokkida doozatu sunttay aibaa geetettii?

Heezzu asati oydiyan uttidaageetuppe giddo baggaara issi aaway cenggurssaa gujjiya massaariyaa oyqqidi ba sinttan bootta shiittiyaa wottidinne sintta baggaara goshshaappe beettida ayfetubaa haasayididiyaabaa malatees. ha a sinttaara diya goshshaa ayfeti aybi aybe?

seera nanggissiya cora aawati banttaagaa seera nanggissiyo maayuwaa maayidi zo'o oydiyaa bollan uttidosona. hageeti aawati de'iyo yishuwan bootta qalamiyan tiyettida keettaynne wolaitta wogan oosettidabati beettoosona.

isi kareeta bollan bollaara phooliyaagen de'iyo kootiyaa maayidi yeetpajjaaranne qassi zo''o kootiyaa maayidi giddoora maata malatiya shamiziyaa maayida naa''u yeettanchchati issippe shiiqidi erissuwa erissii wii googoossona hegaatutta qassi eti aybaa erissi ite

asay alleeqanawunne ba bollan pulaa gujanawu qooriyan wottidi go7etti ufaytti hagaa issi keettaa hollan heregaa bollan kaqetti oottidosona. i kaqettido keettaa meray bootta keettaa gidi pinappe guyye baggaara de7iya i aybbe?

issi samppai uttidaagaa bollan a bollan sayiniya uttiis h sayiniyyaa bollan qassi mankkee a giddo gali uttido daronne cora kattati de'oosona ha kattaa sunttay ayba geetettii

hagan issi shara sa7an hiixxi uttidoogaa bollan asai ba soo puulayidi go7ettiyo daro oideesa kammiya dantteeletinne dumma dumma qottan oosettida dumma dumma meran oosettidaageeti de7oosona hagaa sohuwan aappun mera dantteeleti de7iyoona?

issi zannaqa keettaappe bolla baggaara a oonatettaa odiya taappiellai woikqo abaa qoncciisiyaagee xuufee wolaara uttidaagee de'ees. ha zannaqa keettati pedduge baggaara shuchchan keddida keettati de'oosona.

issibaa asay turuzimiyo go'ettiyoobainne ubbaka qasi zannaqqiyo sohoti hagan de'oosona. bolla baggaara doozati kammi uuttidaageetuppe garssa baggaara shuchchaara duge zaaridi haattay goggiyaagee beettees. ha baggaara qassi bootta qalamiyan tiyetti uttida kartta malay beettees.

issi luxetta keettaa giddon asai luxanawu go7ettiyoobati woikko hagaa woden yiida tekinolooji ehiido komppiterati de7oosona. ha komppitereti de7iyo kifiliyaa giddon naa77u asati uttidaageeti de7oosona.

ogiya dona keettay de'iyaa bollan maayo keetta, muccura keettay, darobati bayzzetiyabati ogiyan doonan de'oosona. kare baggaara maayoy kaqeetidaagenne asaa erissnaw wottidooge de'oosona.

issi goyettidi uttida biitaa bollan mokkiyo uttida asai baahilaawe xalatettau go7ettiyo xalee mokkio uttidaagee de7ees ha xaliyaa sunttai aibe i immiyo gu7ainne aibe

asifalttiyaa woy keehippe polattidi uttidaagaa bollaara makiinatinne motorati hemiittiidi deosona ayyuufhuonkka qassi keehiippe lo"i uttida doozatinne dereti a yuushuwaa kami uttidosona

Meretettaynne heeray keehippe puulattidinne lo"idi uttidaagaa bollan naa"u naatikka qassi alleeqidi bootta maayuwaa maayidi qunxxaa gixxidi aaho wolaytta banddiraa oyqqidi keehippe zannaqiiddi de'oosona.

issi sharay sa'an hiixettidaagaa bollan dumma dumma buqqurati de'oosona. ha buqquraikka qassi asai songgo ettano giigissidobati de'oosona ha buqquratu sunttay aibaaggeetettii?

doozati keehiippe maata meraa maayidi keehin puulotti uttidosona. a yuushuwankka qassi issi goyettida biittaa bollan mokkidabati de7oosona. ha mokkida doozaa sunttai aiba geetettii ereetii?